Impilo ibuhlungu impilo iyadanisa empilweni uhlangana lezigigaba ezitshiyeneyo okunye kuyathabisa kodwa okunye kuyakhalisa njengomuntu kumele ubelenhliziyo enhle uqine inyembezi zibuhlungu ukuboka omunye umuntu ekhala